Galanbi. Galanbi tana shirye-shiryen ɗaura sanwan abinci ne a cikin madafan abinci, mene ne madafar abinci? Madafar abinci wani wuri ne da aka ƙirƙire shi domin sarrafa abinci a gurin. To yaya ake wannan madafar abincin? Wasu suna ƙirƙiran wannan madafar abincin ne da kara sai a yi shi kamar ɗaki, wasu kuma suna amfani ne da langa-langa gurin haɗa wannan madafar abincin. Shi ma za a yi shi ne kamar ɗaki. Amma nan gurin madafar abincin gina shi aka yi amma a cikin madafar abincin akwai taga, ita wannan taga an ƙirkire shi ne saboda iska yana fita daga cikin wannan madafar abincin, ko kuma iska yana shigowa ko kuma hayaƙi yana fita daga cikin wannan madafar abincin. Gata nan da Galanbi tana zaune a kan kujera ɗauke da murmushi a fuskanta ta sanya riga mai layi layi, baƙi-baƙi da fari fari a jikin wannan rigar. Daga gaban galanbi akwai wata tasa wanda take ɗauke da ruwa ko ince tukunya ce wanda take ɗauke da ruwa, sai kuma daga gefan ta akwai itatuwa, itatuwan da za ta haɗa makamashin da zata ɗaura girki da shi. Daga bayan Galanbi kuma akwai wata tebir wanda take ɗauke da jarkan ruwa yelowa a bayanta, sai kuma ɗayan gefen shi ma ɗayan gefan akwai wani tabiri wanda yake ɗauke da tasa da kofi a cikin wannan madafar abincin.

Nonon akuya Nonon akuya, a wasu ƙauye, suna amfani da shi a matsayin karin kumalo. Wanda kuma, a wasu ƙauyukan, suna shayar da yaransu wanda suka rasa iyayensu, a matsayin abun shayarwansu. A kodayaushe, ana shayar da wannan yaron da nonon akuya, daga tsawon lokacin da ya rasa mahaifiyarsa, har lokacin da zai girma. Nonon akuya ya dena mai amfani. A wasu ƙauyukan ma, suna amfani da nonon akuya don yin wasu abubuwa da dama, wanda ya haɗa da: magani da a matsayin kayan karyawonsu abubuwa da dama, ana iya yin amfani da su gurin haɗa wannan nonon akuya wasu suna haɗa da yin cikiwa na nonon akuya. Wata mata ce, yanzu take zaune, daga gefen akuyan, ta riƙe da wani kofi, wanda take matsan nonon wanda ɗanta yake sanye a bayansa, ta goya shi. Tana shirin wannan nonon. In ta tatsa, ta ba wannan ɗan nata ya sha wanda suma a gidan nasu, za su iya amfani da shi gurin karin kumalo. A wasu yankunan ma da dama, suna sayar da wannan nonon. Wanda suke auna shi awo-awo, a matsayin yawan kuɗin abun da kake so, yawan nonon da za a ba ka. Nonon akuya yana da matuƙar amfani, wanda ya haɗa da: Yana sa ƙarfin ido da wasu abubuwa, yanda dai tunaninsu yake, ba su a wannan ƙauyukan na Afrikan na Yamma da na Kudu.

Kwakwan manja, kwakwan manja, kayan marmari ne da muke amfani da shi a Arewacinmu da dama, muna amfani da shi a wajen sarrafa abubuwa da dama. Amma kafin a sarrafa shi, a ɓare wannan ɓawon da ake ciro shi jikin bishiya wanda nura irin hoton akan wannan hoto, za a ɓare wannan ɓawon. In an bare shi, sai a kai shi masarrafa. Masarrafa suna sarrafa wannan kwakwan manja, su maidashi kaman mai, wanda ake girki da shi wanda a Arewacinmu, muke kiran shi da manja. Wannan manjan ana girki da dama da shi: na farko ana alale da manja, ana danmalele da manja. Ana dafa dikan shinkafa da shi. Ana danmalele da manja, da dai abubuwa da dama da wannan manjan. ana ɗanmalele da manʤa da dai abubuwa da dama da wannan manʤan wasu matan gida suna dafa wannan kwakwan manja da gishiri, da magi, da yaji, sai a ci sa haka. Wasu kuma suna yin miyan dage-dage da wannan manja. Wannan kwakwan manja, wanda za a cinye wannan cokan dake jikin kwakwan manja, bayan an cinye wannan cokan, sai a ba yara ƙanana wannan ƙwallon, su je su farfasa shi. Bayan sun farfasa, akwai wani ‘ya’ya dake cikin wannan kwakwa, yaran suna iya cin shi. Kwakwan manja abu ne me mahimmanci da arziki a Arewacinmu. Mu Hausawa, muna sarrafa kwakwan manja wurin yin abubuwa da dama. Mu muna ɗaukan shi abu ne me mahimmanci a rayuwanmu na Arewaci, saboda muna gani abu ne mai gina jiki, baya cutarwa, balle ya cutar da wani.

Da fari, yanda ake manja Idan aka zazzaɓo itacen ƙwaƙwan da ake manjan da shi, za a kai shi a cicicire wannan ƙwaƙwan manjan. Bayan an cicicire wannan ƙwaƙwan manjan, sai a kai shi, sai a sa shi a tukunya, a silala shi na ɗan wani lokaci. Bayan an silala shi, sai a kai shi gurin niƙa, idan aka niƙo shi, sai a zuba shi a turmi, sai a zuba mai ruwa, sai a sa hannu ai ta juyawa. Wasu kuma ɗan kududdufi suke zuba wannan niƙaƙƙen ƙwaƙwan, sai su sa hannu, ana ta juyawa, ana ta juyawa, har na wani loƙaci. Sai wannan manjan ya taso sama da ƙaurinsa. Bayan ya taso sama da ƙaurinsa, sai a yere a yere wannan manjan. Bayan an yere wannan manjan, sai a zuba shi a wani tukunya daban. Idan aka ƙwashe duk wani manjan dake saman wannan ruwan, bayan an zuba shi a wannan tukunyan, sai a haɗa mai wuta. Idan aka haɗa mai wuta, sai a bar shi yai ta dafuwa, yai ta dafuwa har na zuwa wani ɗan lokaci. Bayan ya dahu wannan manjan, sai wannan ruwan zai tsotse. Idan ruwan ya tsotse, sai manjan ya taso sama, sai manjan ya tsinke da kansa da ɗan ruwa-ruwansa. Shi kenan, sai a ƙwashe, a zuba shi a cikin jarka, ko kuma a kai shi kasuwa.

Mene ne girbi a hausance? Girbi a hausance a hausance yana nufin fitar da amfanin gona daga gona, wasu kuma suna nufin fitar da amfaanin da aka shuka daga wannan gonan bayan ya gama yi. Ta yayaa ake girbi? Ana girbi ta hanyooyi da dama, na farko ana girbi da adda, wasu suna girbi da lauje, wasu kuma suna girbi da fatanya. Girbin fatanya shi ne kamar girbin, girbin gyaɗa. Ta yayaa ake girbin gyaɗa? Idan ana sassaƙo gefe da gefen bishiyan gyaɗan daga ƙasa daga shukan gyaɗan daga ƙasa-ƙasa ana girbota, bayan an tugoota sai a kankaro wannan ƙasar dake ƙarƙashin wannan, wannan shukar, bayan an kankarota sai a ciccire wannan gyaɗan a zubaa shi a mazubii. Sai kuma girbin da ake yi da lauje kamar irin sare irin yanke irin shinkafa. Yanke irin shinkafa shi ne a fitar da shi a sassa a yayyanke shi daga ƙasa-ƙasa kafin a bubbuge wannan shinkafan dake jiki. Sai kuma girbin da ake yi kamar irin girbin gero, girbin gero wasu suna amfaani da adda wasu kuma suna amfaani da wuƙa mai kaifii wanda suke yanke wannan bishiyar, bishiyar da ta tsiro da wannan geron, bayan sun yanke ta sai su sauke ta ƙasa. To wannan girbin shi ne ake nufin girbi. Girbin fitar da amfaanin gonar da bayan ya riga da ya yi, za a kai shi gida ko kuma za a kai shi masarrafa ko kuma kaasuwa, shi a hausance muke nufin girbi, ana yin sa da fatanya ana yinsa da abubuwa da dama na girbi.

Mene ne girbi? Girbi ana nufin fitar da amfaanin gona daga gona, bayan amfaanin gonan da aka shuka ya riga da yayi za a iya cin sa a wannan lokacin. Ana fitar da girbi ana yin wannan girbin ne idan an fitar da wannan amɸaanin gonan za a iya mai da shi masarufi za a iya amfaani da shi ko a kai shi kaasuwa ko a kai shi gida. Yaya ake girbi? Ana girbi ne da wasu abubuwa da dama kamar irinsu fatanya, gaatari, adda, lauje, wuƙa kamar dai girbin doya, girbin doya idan dai za a yi girbin doya ana sassaƙan ƙasan ne kaɗan da kaɗan ta gefensa sabiida baa a matso da ga baa a matso da fatanyan jiki jiki sabiida kar a je a ƙwanƙwari jikin doya, to ana yin sa ne a hankali a hankali har sai an kai can ƙasa inda ƙarshen doyar yake tukunna sai a zaro shi. Ta yaya ake gane wannan doya ta riga da yayi kafin ma akai ga anyi girbin ta. Wani zubin za a ga ganyen wannan doyan ya tashi daga launin kore ya koma irin maƙu yalo yaluwa ko kuma daga wannan ganyen za a ga ganyen ya bushe ya zama cewa babu wani ganye a jikin shi sai wani 'yan sirari sirarin, sirari sirarin bishiya. To daga nan ake gane wannan doya ta riga da ta yi, da doya da rogo da albasa duk wa’innan suna raayuwa ne acikin ƙasa ganyensu ne kawai suke rayuwa a sama ƙasa ake shukaa su.

Mene ne girbi? Girbi shi ne fitar da amfanin gona a kai shi gida ko kuma a kai shi inda za a sarrafa kamar yanda na yi bayani a baya. Ta yaya ake girbi? Ana girbi ta hanyoyi da dama ne, bayan an gama wannan girbin, a nan hoton an nuna yanda wani ya ɗibi kayan amfanin gonansa zai kai shi gida ko kuma zai kai shi wurin masarrafi ne, kamar irinsu; dawa, masara, gero, wake. Kamar dai shinkafa, wasu a lokacin da suka yanke wannan shinkafa acikin gonan suke bubbugeta sai dai a kwashi iya shessheren shinkafan a tafi da ita gida. Wasu kuma suna zubawa ne da wannan igiyoyin da shinkafan yake ciki da sandunan shinkafan, sai anje gida ake buge shi tukuna. Kamar dai masara, wasu ma suna yankan masaran ne da itatuwan masaran sai su kai shi gida, bayan sun je sai su yayyanke masaran sai su ɓamɓareta. Ta yaya ake kwashe amfanin gona daga gona? Wasu suna amfani ne da amalanke, amalanke wani abu ne wanda yake da launi kamar mota wanda ake zuba bayan abu, ake zuba amfani a bayanta, wani kamar kura haka take, sai kuma aka ɗaɗɗaura shi a jikin sanaye, sai a kaɗe sanayen su tafi da shi gida. Wasu kuma suna amfani da jaki, jaki kuma ana zuba mai kayan amfanin a bayansa kamar, kamar jaka-jaka za a zuzzuba aciki sai a mai mangala, haka ake ɗiban kayan amfani daga gona zuwa gida. Wasu kuma suna neman mota, kamar yanda za a zuba kayan amfanin acikin mota mai motan sai ya kai musu gida, ko ya kai su inda ake sarrafawa.

Girbin kifi, girbin kifi shi ne ma’ana zuwa teku a je a kamoo kifi sabiida a sarrafa ta a yi abinci da ita ko a kai shi masarrafa wadda za su sarrafaa shi wasu su sa a gwangwani wasu kuma su sa ta a ƙanƙara sai a saida wa jama’a. Ta ya ya ake girban kifi? Kamar wannan yadda aka nuna wata 'ya kududdufi ce wanda yake a cakuɗe kamar irin da taɓo wanda mutum ya je kama kifi. Ta ya ya ake girbin kifi? Ana amfaani da wasu abubuwa ne da dama wajen girbin kifi, wasu suna amfaani da kwando wasu suna amfaani da wani abin kamar rariya rariya wajen girbin kifi wasu kuma suna amfaani da wani abu wanda yake kamar irin allura ko kifiya wanda ake ɗan sa tana a sa igiya sai a jeefa shi cikin wannan kogin sai a kamo kifi da shi. Ita wannan kamar ɗan kududdufin nan da aka nuna ita kamar irin Allah ne yai shi baa mutum bane yayi, duk abin da aka ce daga Allah ne to haka yake. Wasu za ka ga wani ɗan kududdufi ne kamar rami wanda ake kwaɓa taɓo sai a shafe cikinsa zai ɗan yi kududdufi amma wasu irin wannan ana yinsa ne a jikin kogi wanda idan kifin suka zo wucewa ta gefen wannan kogin za su faɗa wannan kududdufin to anan dai an nuna yadda wani ya kama kifi a irin wannan kududdufin shi ne yadda ake girbin kifi

Girbin masara. Girbin masara ana nufin fitar da masara daga gona zuwa gida ko kuma a kai ta inda za a sarrafa ta. Ta ya ake girbin masara? Wasu idan suka je gona za su yi girbin masara suna kwakkwantar da bishiyar da masarad da ta riga da ta yi, sai su ɓaɓɓalleta. Kafin ma dai a yi wannan girbin masaran, ana fara kallon wannan bishiyar, ta ya aka gane wannan masaran ta yi kafin ma a fitad da ita. Wani za ka ga bishiyar ta bushe ta tashi daga launin kore izuwa yaluwa, sai kuma wajen da masara ta tsira za a ga ita ma ta bushe sai a ɓaɓɓallota, bayan an ɓaɓɓallota sai a zo a ɓare wannan ɓawon na ta, bayan an ɓare ta, wasu kuma tun a gonan su ɓamɓare wannan masaran su yadda wannan totuwan. Ita ma totuwan muna amfani da ita ne a ƙasanmu na Hausawa wajen amfani da ita a matsayin makamashi wuta, ana hura wuta da ita a yi girki da ita. Ita kuma masaran, wasu kuma suna ɗaukan wannan masarad daga gona su kai ta gida, bayan sun kai ta gida, a nan ne gida za a ɓamɓare wannan masaran, aka yi amfani da wannan totuwan, ita kuma itatuwan sai a ba shanaye su ci ta. Wasu kuma wannan bishiyan, itatuwan masaran sai su ɗan haɗa ɗan bukka da shi, inda za su dinga aje amfanin gona ko kuma za su yi kiwo da shi, a ƙasanmu na Hausawa kenan. Ita dai masara ana sarrafata ne ana amfani da ita ta hanyoyi da dama, wasu suna kunu da ita, wanda ake shanta a matsayin karin kumallo a ƙasanmu na Hausawa, wasu kuma suna amfani da wannan masaran a matsayin tuwo, za su tuƙa tuwo da ita wanda za a mata miya a ci ta, wasu kuma suna amfani da ita wajen yin ƙanzo da yara suke dakawa sai su yi kwaɗo da ita.

Girbin dankalin hausa, girbin dankalin hausa ana yin ta ne ta hanyoyi da dama, kafin ka yi girbin dankalin hausa ana zuwa ne da fatanya sai adinga sassaƙar ƙasan dake wurin ana kankarar ƙasan a hankali a hankali har sai an je can ƙasa inda dankalin take. Kuma ita dankali wata shuka ce wanda take haihuwa da yawa a rami ɗaya mutum zai iya cika daro ɗaya da wannan dankalin saboda ita tana haihuwa ne da 'ya'yanta dayawa. To ta yaya ake, ana kankaro wannan ƙasar ne a hankali a hankali, kuma idan aka tashi shukaa ta ana shukaa ta ne a wurin ƙasar da ta ke da laka wato ƙasan da take da danƙo-danƙo anan yawanci ake haƙoo ta shiyasa idan an haƙoota za a ga jikin naa ta duk ƙasa sabooda ita dama shukatta a ƙasa ake shuka ta kamar yadda ake shuka doya, rogo itama haka ake shuka wannan dankalin hausa. Mu a ƙasar mu na hausawa muna amfaani da dankalin hausa ne wajen yin abubuwa da dama kamar irin karin kumallo da safe wasu suna soyaa ta wasu kuma suna dafa ta a barbaɗeeta da garin ƙuli ƙuli wasu kuma a haka suke cin ta wasu ma har da ɓawon na ta ma suna cin wannan dankalin hausa wasu kuma suna kunu da ita to haka ake sarrafa wannan dankalin hausan sabooda ce wanda take da muhimmanci wasu ma a ɗanyenta suke iya cin ta kamar irin in su ka je gona aikatau sai su ɓamɓaro ta su fere ta su ci wasu ma wanke ta kawai suke yi sai su hau gutsurarta a haka su ci

Anan ana magana ne akan shukar da take raayuwa a ƙasa, shukar da ake haƙoota kamar alalmisali inda nayi bayani akan dooya, dooya itama ana iya kiranta da wannan sunan sabida ita shuka ce da take shukuwa a ƙasa, a ƙasa ake ciro amfanin ta acikin ƙasa kenan, alal misali kamar irin rogo, rogo itama ana haƙoota ne acikin ƙasa to duk irin wa’innan launin shukookin ana kiransu da irin wannan sunan, banda rogo, banda dooya haka ma dankalin hausa inda aka nuuna anan. Dankalin hausa ce aka haƙoota acikin ƙasa inda mutaane, mutaane kamar guda biyu suna zubata acikin buhu suna jejjera ta, to duk a ƙasa ake haƙo irin waɗannan shukar to shiyasa ake kiransu da irin wannan sunar. To hanyoyin da ake haƙoo su tana kamawa kamar irin amfaani da gatari irin a sassaƙe shi ko kuma fatanya a rinƙa sassaƙansa a hankali a hankali inda baa za a yi a sassaƙi jikinta baa to shi ne yanda ake amfaani da irin wannan abin yanda za a sassaƙo irin wannan shukar dooya, dooya irin duk acikin irin wannan ƙasar ake zarota da kuma irin rogo, da rogo da dankalin hausa har ma da dankalin turawa wadda ake samo ta itama acikin wannan ƙasar ake haƙoota.

Huɗa. Mene ne huɗa? Huda ana nufin tada ƙasa daga cikin ƙasa kenan to sai da huda kenan mutum zai yi iya shuka, akwai wasu shuka da idan ba a musu huda ba, ba a isa ba a shuka su ba. Ta yaya ake huda? Ana tattaro ƙasan ne daga hannun dama da hannun hagu sai a tara ta a tsakiya, kamar irin su shinkafa, gero da waken suya duk sai an musu huda tukunna ake iya wannan shukan. To ita kuma huda ana iya yin ta ne da abubuwa da dama ana iya yin ta da fatanya, ana iya yin ta da amalanke, ana iya yi da mota, amma mafi akasari manoman mu na arewaci ‘yan ƙauye suna yin huda ne da fatanya. Yadda suke yi suna tattaro ƙasan ne suna cura ta a ɗan tsakiya kafin su fara yin wannan shukan, kuma huda tana da matuƙar amfani tana kashe kwari marasa amfani a gona kuma tana sa shuka su yi saurin girma, huda tana da matukar amfani na rayuwa ita huda an yi ta ne saboda wasu dalilai da dama, wasu saboda kwarika, wasu saboda shuka ta girma, wasu kuma suna yi ne saboda su tabbatar da duk wasu shuka marasa amfani na gona sun kasha shi, shi ne dalilin da ya sa wasu suke huda. Amma akwai shukan da wata ma ba a mata huda, amma kafin a yi hudan wasu suna kakkarya duk wasu bishiya marasa amfani da wasu ciyawa marasa amfani, su share wannan gonan sai su ƙonata kafin sai a zo a yi mata wannan hudan, ana yin huda ne layi-layi-layi-layi a tabbatar da ya fita yadda ya kamata. Saboda idan aka tashi shukan zai ma mutum sauri yanda zai yi in zai yi shukan, idan aka ɗan tona ta da kafa sai a ɗan zuba shukan, sai a rufe. Idan aka yi hudan shi ne ake iya yin haka, idan mutum bai yi wannan hudan ba ba ya iya yin hakan.

Anan ana magana ne akan tsarin rayuwa. Yaya ake tsara rayuwa? Ita tsarin rayuwa wata abace wanda kowa da irin yadda yake tsarin rayuwarsa, kamar kifi ne ace yana rayuwa a cikin ruwa ne, kuma ka ɗauko shi daga wannan ruwan kace ya rayu a dandaryan kasa, to ba fa zai iya wannan rayuwar ba. Haka dan Adam kamar ka ɗauki mutum ne kaje ka sashi a cikin kogi kace yayi rayuwa, to wannan rayuwa dai gaskiya ba zai iya rayuwa ba, alama misali sai dai ya mutu ko kuma wani ye mai ila, sai dai mutum yana rayuwa ne akan dandaryan kasa. To hakama anan an nuna ne kifi, wannan ƙwaruka ce akan gayyayaki amma tana tsaye ne akan wannan furanin, kaman dai gudan zuma, wannan ƙudan zuma ne. Mu a Hausance muna kiransa da ƙudan zuma ne, ya tsaya akan furani, to ita dama ƙudan zuma tana rayuwa ne akan irin wannan furanin, shukoki, to duk inda ta samu wannan furanin shukokin za ta je tayi rayuwa ne akan wannan wurin. kamar dai malam buɗe mana littafi, Itama malam buɗa mana littafi shima yana rayuwa ne akan irin wannan bishiyan kaman yanda aka nuna kuɗan zuman nan yake rayuwa. To akwai ƙwaruka da dama wanda suna rayuwa ne a cikin bishiyu, wasu kuma suna rayuwa ne akan furanin bishiyu, wasu kuma suna rayuwa ne akan fulawoyi da aka shuka irin na gida ki kuma fulawoyin da aka shuka na magani, ko kuma kayan marmari akan wa’innan wasu ƙwarukan suke rayuwa. Toh shi haka rayuwa tsarin rayuwa yake, wanda kowa da yanda yake tsarin rayuwansa. Akwai wasu tsuntsaye ma da sai dai a sararin samaniya suke rayuwa, sai dai su sauka akan bishiyu su ƙara tashi baza su iya rayuwa a dandaryan ƙasa da muke rayuwa ba.

Hu:ɗa, menene huɗa. huɗa ya nufin tada ƙasa, daga inda ta kwanta ta taso sama. ta yaya ake huɗa, yanzu dai kaman wannan mutumin, an nu noshi yana huɗa ne. yana tattado da ƙasar, gefe da gefe ya tsaida ita a tsakija. dalilin da yasa ake huɗa dalilaine da dama. Na farko ana huɗa ne saboda manomi, ya sama hanyar shiga cikin gonarsa. Kamar irin anemawa manomi hanyar shiga gona. Na biju ana huɗa ne saboda asami iri mai kjau. Na uku kuma ana huɗa ne sabida shuka yasamu, yasamu gurin daze sake, inda shukar zai girma yabada abinda akeso. Na huɗu ana huɗa ne, sabida sabida a kashe: kwaruka: marasa: amfani:, dake cikin wannan gonan. Idan akai huɗa, idan da wannan kwarikar da suke cikin ƙasa, wasu suna mutuwa. Ta wani: ɓangaren kuma ana huɗa ne sabida akashe:, ʃukoki marasa amɸani ackin gona, wanda ake kiransu shuka mara amfani kamar ciyayi. wanda bashi: da amfani: irin wanda ciyawar ciyayin da zai takurawa, shukoki su girma yanda ya kamata. Huɗa dai yana matuƙar amfani yana taimakawa ʃuka ja girma sosai yanda akeso, kuma wasu shukarma bajan anji huɗa ta farko. la ala musali: idan suka ɸara girma na wani lokacin, se anƙara huɗa ta gefe da ge:fen, sabida a taimaka musu wurin sakewa. Huɗa dai yanada matuƙar amfani: Duk ʃukar da aka jita mara huɗa, da wanda aka ji huɗa se anga wanda akajiwa huɗa jafi kjau yafi: bada abinda akeso. shine dalilin dayasa wasu suke huda.

Wannan wani mutum ne sanye da jan riga da baƙin wanda yana saki. Mene ne saƙi wani abu ne shi kamar a ɗauko wani abu daga wani ciyawa a maida ta abun amfani ko kuma daga wani tsirrai a maida shi abun da zai amfani jama'a .shi dai Wannan mutumin ya shigo irin ciyayi ne ko in ce saddak kaba ya zo yana saƙa abubuwa. Shi dai saƙi ana saƙa abubuwa ne da dama kamar kwando irin kwandon zuba kayan miya wasu suna saƙa hulana irin huluna da mutum ke sa su domin kare rana. Wasu suna yin irin makanfaci, wasu suna iya hada mangala da akan ɗaura a kan jaki wajen daura kaya wajen tafiye-tafiye. Wasu ma har jakan hannu suna yi da irin kabban nan. Wato ita dai kaba dai wata abubuwa ne da ake yi da ita da dama wasu har tabarma suke yi wasu kuma har rumfa suke yi da kaba wasu kuma har irin murfin saman ɗaki suke yi. Ita dai kaba wata abu ce da take tsira kamar irin a jikin bishiya take tsurowa wata kuma kamar shuka take ma, abubuwa dai da dama ana iya yi. Misali wannan mutumin ma kabar ya ɗiba, ga sunan dai a hannunsa yake sake wa alal misali zai iya sake jaka, tabarma da jaka abubuwa dai da dama har da irin su hula. Ita dai kaba tana da matuƙar amfani wurin amfani da ita sabida tana kare zafin rana, taba kare ruwan sama kamar dai irin yadda aka nuna mutumin na dai yake yi.

wasuma suna cinsa da dafadikan shinkafa wasu ma a faten wake. Suna cinta anan dai an nuna farantai ne guda biyu wanda yake ɗauke da faten wake, da wannan fiya ɗin akai, farantan farare ne masu ɗauke da faten wake da wani abu irrin bafaffiyar ayaba ne aka zubata a ciki, sai kuma ɗayan farantin baƙar farantin baƙan farantin wanda take ɗauke da fiya ɗin a ciki. Itta dai wannan fiya cikin ta yelo yelo ne sai kuma bayanta kore kore tanada ɗanɗanon kaman bota bota shine ɗanɗanon wannan kayan marmarin. Ana cinta ne a ɗanyenta za’a iyya cinta a cikin abinci, a cikin salat ma ana cinta tanada matuƙar daɗi wurinci amma ga wanda ya iyyaci kenan dan yawanci hausawan mu basu iyya ma cinta ba basusan yanda ake amfani da itta ba

Wannan wata mata ce take cikin kututtubi tana cikin kututtubi ne za ta fitar da manja kaman yanda muka yi bayani a baya, idan aka tashi irin wannan manjan ne bayan an niko wannan kwakwan manjan ne daga maniƙa za a zo a juya shi a cikin kututtubi. Bayan an juye shi daga cikin kututtubi za a ɗauko bakin tiyon din ruwa sai a sake shi akai, idan aka sake shi akai to ruwan zai ta zuba zai ta zuba a cikin wannan kututtubin, idan ya kusa cika shi a halin da ake ciki wanann ruwan ya rufe wannan kwakwan manjan za a samu wata mata ta shiga ko wani kaman yanda aka nuna wannan matan ta shiga cikin kututtubi za ta shiga za tai ta juyawa ta juya da hannunta tai ta juyawa da hannunta sai wannan manjan ya taso sama, idan manjan ya taso sama sai ta samu zai taso ne sosai amma, da kaurinsa kamar kumfa-kumfa haka yake taso wa idan ya taso sai ta samu irin roba ko kuma kwano sai tana kurfar wannan manjan a hankali a hankali sama-saman za ta dinga kwarfa idan ta kwarfe shi sai a zo a ɗauko shi sai a zuba shi a tukunya akwai kuma wanda ba haka suke yi ba turmi suke zuwa su zuba wannan niƙaƙƙen kwakwan manjan a ciki sannan su zuba ruwa akai sai su sa taɓarya su yi ta juyawa wasu kuma hannun suke sawa su yi ta juyawa suna zaune daga gefe su sa hannu su yi ta juyawa zai taso kaman yanda yake wannan kumfa-kumfa, sai su kwarfe shi a zuba shi a tukunya idan aka zuba shi a tukunya sai a kunna mai wuta a ɗaura shi a wuta to zai ta dafuwa sai rinƙa tafasuwa yana tafasowa har wannan manjan zai tsinke duk wani raguwar ruwan dake cikin wannan kumfan zai shanye idan ya shanye shi kenan an gama sai a kwashe wannan manjan a zuba shi a jarka ne ko roba ne, idan za a kai shi kasuwa a kai shi, idan za a anfani, amfani za ai da shi za a iya amfani da shi a wannan lokacin.

Me nene karin kumallo? Karin kumallo shi ne abincin yau da kullum, abincin da ake amfani dashi da safe, idan aka ce abincin yau da kullum ana nufin abun da ake amfani dashi kullum kullum, ba daina yin shi za ayi ba kuma za a cigaba da yin sa. Me nene karin kumallo ta wani harshen? ta wani harshen ana kiran sa abincin sassafe, abincin da mutum zai ci, wato kam abincin san a farko bayan wayewar gari. Ta yaya hausawan mu suke karin kumallo? ana karin kumallo ne ta hanyoyi da dama, wasu sun fi gane suyi karin kumallo a matsayin ɗumame, idan zasuyi wannan ɗumamen, alal misali idan za a yi tuwo miyan kuka, idan za ayi tuwo miyan kuka a matsayin ɗumame, bayan matar gida sun ci tuwon sun a dare, ragowar tuwon zata adana shi, idan gari ya waye zata wanke wannan tuwon, zata yayyaka shi, sai a ɗauko wannan tukunyar da aka yi wannan miyar kukar, sai a zuba wannan yankakken tuwon, bayan an zuba wannan yankakken tuwon, sai a ɗaura shi akan wuta yayi ta dahuwa, amma ba wai ya dahu na wani lokaci ba sosai, wani ɗan dai dahuwa na ɗan wani lokaci kaɗan. Idan aka dafa shi, sai a sauke shi, sai a zubawa kowa a matsayin karin kumallon sa, kowa yanda ya ɗauki karin kumallo, akwai wanda suka ɗauki Karin kumallo a matsayin cin ɗumame, akwai kuma wanda sai garin ya wayesuke shiye-shiyen abun da zasu ci a matsayin karin kumallo. Shi dai Karin kumallo kamar yanda na faɗa muku, abinci ne na karyawa, karyawa shine ake nufin cewa abun da mutum zai fara ci bayan gari yaw aye masa, shi ne ma’ana.

Kudiddifin kifi, wani irin kifi? kifi tarwaɗa, a hausawa muna kiran irin wannan kifin a matsayin tarwaɗa, ita dai tarwaɗa wani irin launin kifi ce, wacce take da sansti da za aji jikin ta yana da yauƙi, to wannan yauƙin shine ko a cikin kudiddifi mutum baya iya kamata da hannu sa, sabida idan ya kama ta jikin ta yana da yauƙi takan iya sulluɓewa. To shidai kudiddifi wani irin rami ne wanda za ace daga Allah, idan nau’in ramin yake, za a ga wani ramin irin kogi ne, wani kuma irin an ɗan haƙa kaman ramin ne a jikin sa, kamar irin duk taɓo ne, irin dai laka ne wannan ramin, to yana sanye da ruwa. To wannan tarwaɗa a cikin irin wannan gurin take rayuwa, to ita dai tarwaɗan nan gata nan acikin kudiddifin sanye da ruwa a ciki, ruwan yaɗan saƙaye kamar ruwan ƙasa. Ita dai tarwaɗa wata irin halitta ce, wacce take da jela a bakinta, wato kam take da gemu. Mu a hausance mukan ce tarwaɗa tana da gemu, amman kowa da yanayin yadda tasa fahimtar take, to ita dai tarwaɗar tana da ƙaton kai, ƙaton kanta daya taho har ƙirjin ta yana da faɗi daga wajen jelar ta kuma kifin siriri ne, daga jelar ta don mafi akasari idan masu saida kifi masu iyo suka kamata ma, yawancin zasu kamata ta ka ake kamata saboda idan kace zaka kamata ma ta jelar ta, zata sulluɓe ne ta gudu, to dai anan gurin kifin suna da yawa acikin kudiddifi, wannan a hausance ana kiran sa da kudiddifi, kudiddifin ruwa.

Ance babu abinci ga ragon namiji, a hausance ana faɗan irin wannan kalma a ce babu abinci ga ragon namiji waatokon duk namiji rago baya samun abinci koomai sai mutum yayi da kuzari. A hausace ana faɗan irin kalman nan ka namijin da yake baya son aiki ko baya maida hankali akan aiki ko mai zaman banza, shi ne ake gaya mai wannan kalman ace babu abinci ga ragon namiji, ance babu abinci ga ragon namiji kuma hanyoyin noma, ta hanyoyin noma, ta yaya ake hanyoyin noma? Hanyoyin noma ya haɗa kamar irin sharan gona gyara yayyanke bishiyu marasa amfaani ƙona tarkacen dake cikin gona marasa amfaani kamar ciyayi marasa amfaani, to idan ragon namiji ne baa zai iya waɗannan aikin baa, idan ragon namiji maa a-ko-da-yaushe idan aka yawan maganan noma sai dai yayi shiru baa dai ya maida hankali akan wannan noman baa. Ita kuma noma tana son mutum jaajirtaccen namiji baa rago ba shiyasa anan maa aka ce babu abinci ga ragon namiji baa maa a iya noma a baa a wasu abubuwa da dama idan aka fuskanci mutum rago ne baa ya maida hankali akan abu ko baa ya son aiki, to ana iya kira ana iya gaya mai wannan abu sai ace babu abinci ga ragon namiji kenan idan mutum bai sha wahala baa ba zai samu biyan buƙata baa, a hausacen mu haka aka faɗa

Kwakwan manja, a hausance muna kiran wannan da kwakwan manja, wasu na kiran sa a matsayin abun marmari ko ince abun marmarin ne ita kwakwar manjan. Ita dai kwakwan manja wata launin shuka ce, wadda mafi akasari ba a cika samun ta a arewacin mu ba, arewacin mu ɓangaren mu na hausawa, anfi samun ta a kudu, kudun ma anfi samun ta irin a ƙasar yarbawa, inyamurai, to anan aka fi samun ta. Shi yasa ma ko ayin manja ma, su sun fi mu manja ma daga gurun su ake kawo mana manja, mu a arewacin mu na hausawa bama manja kuma kwakwar manjan nan daga gurun su ake kawo mana, ita wannan kwakwar manja wani launi ne da ita, ja-ja-ja-ja take, daga ƙasan ta, daga saman ta sai a ganta wata baƙi-baƙi haka take, kuma tana da tsoka, ana iya cin ta ɗanya kuma ana manja da ita, wasu suna yin daga dukkan ta, wasu kuma suna tashi suna yin da romo, wanda ko a yanda kake so zaka iya cin ta, wasu kuma suna soya ta ne daga maggi sai yaji, sai su ɗan ɗiga mata mai duk da dai tana da mai ajikin ta. Ita dai bishiyar ta koda yaushe tana da faɗi, za a ga tana da wasu ƙayoyi ita wannan bishiyar ta ta, to daga wannan bishiyar daga gefen ta ake, ita wannan aka tashi za a sassauƙo ta, akan reshe take fitowa ita kwakwar manjan, za a ɗauki gatari ko kuma adda ayi ta saro ta, bayan an saro ta sai afito da ita sai a ɓanɓare ta, tana da yawancin ta tashi haihuwa, tana haihuwa ne a cunkushe guri ɗaya, ita kenan kwakwar manja.

Kwallon kwakwan manja ita dai kwallon manja ita ne kwallon da bayan an shuka wannan kwakwan manjan an ɓaro ta, an zo an ciccire wannan tsukan jikin nata ko in ce bayan an kai wannan kwakwan manjan gurin niƙa. Idan aka je aka niƙa ta aka niƙo ta to za a zuba shi. A wannan wurin da ake faɗa bayan an fitar da wannan manjan to kwallon yana kasancewa a ƙasan, ita dai kwakwan manja mu dai a Hausance yara suna fasa ta, akwai wasu ‘ya’ya a ciki to yaran suna cin ‘ya’yan, ‘ya’yan yana da daɗin ci kumaa yana da laushi a wani ɓagaren kuma wannan kwallon suna dafa ta ne, ita suke shuka za su shuka ta, idan aka shuka ta, to ita ne take girma ta yi bishiyar kwakwan manja ana dai abubuwa da wannan kwallo kwakwan manjan da dama wasu kuma wannan kwakwan manjan ana kai ta wajen wasu masarrafi, inda ake niƙa ta kamar gari idan aka niƙa ta kaman gari za a zo a yi shuka da shi idan aka shuka da ita ana fara ba ɗata iri na gona yana da matuƙar amfani ita dai kwallon kwakwan manjan kowa dai da yanda yake amfani da ita. Wani in ya fasa ta ma ze zuba ta ne a ruwa ya jiƙu idan ta jiƙu se a ci ta kuma yana fasa ta irin na kwakwan manjan da aka dafa ta, idan aka dafa ta ‘ya’yan se a fasa kwan, idan aka fasa kwallon se a fito da wani ‘ya’yan to ‘ya’yan kuma za a iya cin shi nan da nan take yana da laushi a wannan lokacin kenan.

Yanda ake manja kaman yadda na yi bayani a baya idan aka sassaƙo wannan kwakwan manjan daga jikin bishiyar tata aka kawo ta ita za a wanke ta. To, wasu ma basa wankewa sai su zuba ta a cikin tukunya su sulalata na wani lokaci. Bayan sun sulalata na wannan lokacin sai a ɗauka a kaita wurin niƙa idan aka kaita inda za a niƙo ta, idan an niƙo ta za a zo da ita sai a juye ta a kututtufi sai a zuba mata ruwa ya rufe samarta, idan an zuba mata ruwa sai a shiga ciki ai ta juyawa to wannan manjan zai taso sama. Idan ya taso sama kamar irin kumfa sai a rairaye a kwashe sama-saman nan a zuba a tukunya a ɗaura shi akan wuta ya yi ta tafasa yana dahuwa, zai shanye wannan ruwan da ya yi ragowa a jikin manjan, sai kuma manjan ya tsinke sai a zuba shi a jarka. A nan dai yanda matan nan ta yi bayan ta karɓo shi daga niƙa sai ta zuba shi a cikin turmi da ta zuba shi a cikin turmi sai ta zuba mai ruwa sai tasa hannu tana ta juyawa, tana ta juyawa na wani lokaci to manjan ita ma zai taso sama amma manjan kafin ya taso sama tana sa hannu tana kwashe wannan diddigan dattin dake cikin manja kamar irin wanda ya haɗa da dusarta, kwallan ta to shi take kwashewa gashi nan dai a cikin kwando an nuna irin dussan kwakwan manjan da take rerowa take kwashewa it ama bayan ta kwashe wanann za ta zo ta kwaashe wannan manjan mai kaman kumfa-kumfa wannan wanda yake da kauri itama ta maida shi cikin tukunya bayan ta maida shi cikin tukunya tukunna sai ta bar shi shi ma kaman yadda muka yi bayani a baya yadan dahu zai tsinke ruwan jiki zai tsotse a kan wuta tukunna sai tasa shi a cikin jarka za a iya kai shi kasuwa ai amfani da shi.

Haɗa manja yanzun dai wata mata ce zaune akan abun zama ta sa atamfa a jikinta ga turmi a gabanta da niƙaƙƙen manja, an zuba mai ruwa kamar yadda na yi bayani a baya niƙaƙƙe bayan an silala wannan kwakwan manjan, bayan an ɗauko shi an sassako shi daga bishiya za a zo a zuba shi a tukunya a silala shi, bayan an silala shi za a kai shi gurin niƙa idan aka kai shi gurin wannan niƙan za ta sai a zo a juye shi a turmi kaman ta yanda matan nan ta yi za ta zuba mai ruwa sai ta sa hannu ta yi ta juyawa ta yi ta juyawa kamar dai a nan yanda aka nuna, ita dai amma tana juyawa tasa kwando mai launin kore-kore tana kwashe wannan dusar kwakwan manjan gashi nan dai ta kwaso wani amma tana kwashe manjan da ke jikin wannan dussan, za ta kwashe shi tana zuba shi a wani farin roba daga gefenta. Gefenta na hagu idan ta kwashe wannan dusan tana zuba shi da wannan kwalban, kwakwan manjan tana kwaso shi tana zuba shi za ta cigaba da juya wannan manjan nata har na wani lokaci wanda idan wannan kaurin manjan gashin nan dai an nuna shi a saman manja, manjan ya taso da kaurinsa tukunna za ta reɗe shi idan ta rede shi zai zamanto cewa iya ruwan da aka zuba ne a manjan lokacin da aka karɓo shi daga niƙa shi ne aka san turmin zai zama cewa manjan ta riga da ta kwashe shi, shi ne wannan za a je a ɗaura a wuta shi ne zai tsinke in ya tsinke sannan ruwan jiki da ya yi raguwa a jikin bayan lokacin ta reɗe shi shi ma zai ƙone sai ya zama iya manjan ne sai ta zuba shi a cikin jarka za a iya kai shi kasuwa lokacin ko ai amfani da shi, shi ne yanda ake haɗa manja gashi nan dai ita nata a cikin turmi.

Gwanda. Gwanda wata kayan marmari ne wanda a nan Hausawa muke kiranta da gwanda, ita dai gwanda wani kayan marmari ne wanda idan aka tashi cin ta bayan ta nuna ake wanke ta tukunna sai a zo a fere bayanta a ci. To, yaya ma launin gwandan take? Ita dai gwada idan tana kan bishiyanta kafun ta nuna tana da launin koriya daga lokacin da ta nuna tana canja kala daga koriya izuwa yeluwa, Idan ta nuna sai a je, a ɓallo ta idan aka tsinko ta sai a zo a wanke ta, a fere jikinta, idan aka fere jikinta aka tsaga jikinta za a ga cikin nata shi ma yeluwa. Amma akwai ‘ya’ya a ciki ‘ya’yan suna da launun baƙaƙe amma ƙanana-ƙanana ‘ya’yan da wasu jijiyoyi da suka rirriƙe wannan ‘ya’yan cikin gwanda. To, ana shan gwanda ne wasu idan suka yanka ta suna shan ta haka, wasu kuma suna markaɗa ta ne su haɗa lemu da ita, amma kowa dai da yanda yake sarrafa gwandan tasa, akwai kuma wanda ma bayan sun wanke ta ba sa fere wannan ɓawon nata a haka suke cin wannan gwandan suke cin gwandan sabida suna cewa tana a Hausance akwai wani ciwon da muke kiranta basir suna cewa tana maganin basir. Wannan ɓawon nata amma kuma a nan an nuna gwandan guda biyu ne suna da launin yeluwa, watakam a nan an nuna cewa guda biyun nan sun nuna sun yi yeluwa za a iya cin su a wanann lokacin ko yanzun aka tsinko su za a iya cin wannan wanda suna kan bishiyar tasu, bishiyar da take da launin koriya su ne dai yeluwa kuma akwai ta Turawa, akwai ta Hausan mu, ta Turawan ba ta daɗewa take ‘ya’ya kuma tana yin ‘ya’ya ne da yawa.

Barar rogo, wannan shuka wata shuka ce da ake kiranta rogo kaman yanda na yi bayani a baya rogo wani nau’in shuka ne da yake girma a cikin ƙasa, ana dasa ta ne sai idan ta tashi girma za ta girma ne a cikin ƙasa ta jijiyoyi sai kuma ganyenta da zai yi kuma a sama. Idan ta nuna idan kuma ta yi ganyen ya bushe, idan ya bushe sai a fara, haka ta ita ma dai haƙarta ake yi kamar yarda ake hakar doya, dankali ana ƙanƙakar ƙasar ne a hankali a hankali har sai an je inda wannan rogon yake tukunna sai a zaro ta, idan aka zaro ta za a ga ƙasa a jikinta sosai wannan ƙasan da ke jikinta za a ga wani zubin ma har da irin laka. Wato kam taɓo-taɓo a jikinta, ita dai haka rogo take idan aka zaro ta sai a zo da ita gida a idan aka zo da ita gida, sai a zo yanzun dai a nan wasu ne aka nuna su suke ɓararta kamar yadda na ce bayan an ɗauko ta daga gona za a zo da ita gida. To, a nan dai ɓararta suke ta ya ake ɓararta? Ana ɓararta ne da wuka idan aka ɗan sa wuƙan sai a ɓaro ta, amma ba a dasa wuƙar sosai ya je jiki irin sama-sama ake ɓararta, wasu ma idan suka ɗan yanka tsakiya sai su sa wuƙan surinƙa ɓare ta, ɓare ta suke, wasu kuma fere ta suke amma mafi’akasari mutane sun fi ɓare ta, an fi ɓare ta. To, idan aka ɓare ta wasu suna amfani da rogo ne wurin yin abubuwa da dama wasu suna garinkwaki, wasu suna yin tuwo da ita, abubuwa dai da dama ana yi da rogo, wani ma har stach ake yi da shi, wasu ma har waina suke yi da wannan rogon, shi ya sa ake kiranta da rogo.

Kalolin abinci guda uku masu ƙara lafiya da jini da kuzari. Kalolin abinci uku na Karin kumallo, masu ƙara lafiya, kuzari da ƙwarin jiki. Menene? Kamar dai kalolin abinci mu ‘yan Nijeriya da suke ƙara lafiya, alal misali, kamar irin koko da ƙosai, koko da ƙosai yana ƙara lafiya, tunda mu a hausance muna ganin koko da ƙosai idan mutum ya ci ya ƙoshi, na farko akwai maiƙo, maiƙo kuma yana ƙara ƙwarin jiki da dai irin kayan dai irin su kayan gina jiki, wake yana da shi kuma haka ma geron da akayi wannan kokon dashi yana da shi. Sai kuma abu na biyu, kamar irin doya da ƙwai ko ince dankalin turawa da ƙwai, itama ƙwai tana ƙara lafiya, haka ma wannan doyar tana ƙara lafiya, haka ma wannan dankalin turawan tana ƙara lafiya, duk dai waɗannan launin abincin guda biyu suna ƙara lafiya. Abu na uku kuma shine ace shayi da biredi, shayi da biredi shima yana ƙara lafiya, tun da akwai madara a wannan shayin, kuma kowa yasan madara tana ƙara lafiya, akwai kuma ruwa, ruwa kuma an san shine kaso ɗari ma na lafiyar mutum, sai kuma akwai wannan biredin, ita kanta biredin abubuwan da akayi da ita yana ƙara lafiya, wannan abu uku dana ƙirgo, su doya da ƙwai da dankali da ƙwai da ƙosai da koko, da kuma shayi da biredi harda sauran wasu launukan kayan Karin kumallo da suke ƙara lafiya. Shi dai karin kumallo Kaman yanda nayi bayani a baya, abu ne mai matuƙar muhimmanci, mu dai a Nijeriya mun ɗauki koko da ƙosai, doya da ƙwai, dankali da ƙwai koko shayi da buredi duk abu ne da suke kara lafiya,

Kayan karin kumallo, kamar yadda na ce kayan karin kumallo ko a baya. Kayan dai karin kumallo wani abu ne da muke yin amfani da shi a matsayin abincin yau da kullum, wanda za a ce abincin da ka ke fara ci da zarar, gari ya waye, bayan ka wanke bakin ka shi ake kira kayan karin kumallo. A nan dai an nuno kayan karin kumallo kusan kala uku, zuwa huɗu. Na farko an nuno wani abu da ake kiransa filanten da ƙwai. Ita dai filanten, mu dai a Hausance muna ganin ta kaman ɗanyen do ɗanyan, ayaba ce ake fere ta, ake yayyanka ta sai a soya ta, a ɗan barbaɗa mata gishiri, a ci ta da soyayyen ƙwai ko a ce a ci miyan ƙwai da ita. Amma a Hausance ba mu da wani suna da muke kiran filanten, janda ko a turance ake kiran ta da filanten, a Hausance ma muna kiran ta da filanten, sai dai wasu suna ce mata ɗanyen ajaba. Sai kuma da shayi a geɸensa, sai kuma aka nuno, sai kuma aka nuno ana soya wannan filanten ɗin. sai kamar yadda nai maganan karin kumallo kowa dai yadda yake ɗaukan karin kumallo, da yadda kuma yake karin kumallo. Ana yin koko da ƙosai, ana dafa ɗumamen tuwo, a ʧi ta a matsayin karin kumallo, ana yin shayi da biredi, har wasu ma suna iya cin alala da shayi a matsayicen karin kumallo. Wasu kuma suna yanka dankalin Hausa su soya su ci ta matsayin karn kumallo karin kumallo da shayi. Wasu kuma suna yanka dankalin turawa su ci ta a matsayin karin kumallo da shaji.

Shuka ana kiran wannan da shuka mece ce shuka? Ita shuka ana nufin dasa iri idan aka dasa iri bayan ya ruɓe a ƙasa se ya fito da shuka ta ‘ya’ya yake fito da shuka shi ne idan wannan ganyen ya tsiro i zuwa sama ya fito daga cikin wannan ƙasa, ya tsiro zuwa sama ya fara yaɗuwa shi ake kiransa da shuka. Kamar alal misali mutum ya je ya ɗauko wake, ya je ya dasata a gonansa bayan ya dasa a gonansa na ɗan wani lokaci wannan waken ya ɗan ruɓe ya tsira a tsakiyan wannna waken ya fito waje wanda har ya yi ganye to shi muke kira a Hausance a matsayinsa na shuka. Shuka shi ne dasa iri a cikin ƙasa da ga wannan ƙasan bayan ya fito da wannan ganyen shi ne ake kiransa da shuka. Shuka dai launi ne na kala-kalan abu, akwai shukan wake, shukan gero, shukan masara, duk wannan duk abun da aka ce an dasa ta a ƙasa ta fito to ana kiranta da shuka a Hausance. Kenan mu muna kiranta a matsayin suka ganye ma idan ganye ya yaɗu ana kiransa da shuka, duk dai abun da ze yaɗu ya fitar da ganye a ƙasa to ana kiransa da shuka a Hausance. Ita dai shuka tana da launi kala-kala, akwai shukan da za a dasa ta ta fito da launin yaluwa, wata launin kore ko wani dai launi indai ze fito a ƙasa ya yi ganye ana kiransa da shuka. An dasa iri ne shi ne ya fitar da shuka wani shi ne ake kiransa da shuka.

Ana magana a nan, wannan hotan yana magana akan furen shuka duk abun da aka ce furen shuka ana nufin wani fure. To, mene ne ita furen? Fure shi ne ala misali mutum ya dasa bishiyan mangwaro bayan ya dasa wannan bishiyan mangwaron ya yi girma sannan ya yi ganye bayan ya yi ganye wananan bishiyan takai lokacin da za ta fitar da ‘ya’ya sai ta yi wasu irin filawowi a Hausance muna maganan filawoyi ko mu ce furanni. Idan ta fito da wannan furannin za ta fito da shi abun sha’awa abun kyan gani bayan ta fito da shi daga wannan furannin bayan wannnan furannin ya dan tasa sai ya zube idan ya zube sai wannan ‘ya’yan sai su fara ‘ya’ya. Furanni abubuwa ne da dama kowane shuka da yanda yake fure, akwai gwanda, gwanda ma tana fure kafun ta yi ‘ya’ya abubuwa dai da dama suna fure kafun ta yi ‘ya’ya, shinkafa wani zubin ma tana nata furen, masara ma tana nata furen, gero ma yana fure. Abubuwa dai da dama kaman yanda na fada a baya suna fure kafin su yi ‘ya’ya. Fure shi ne wani ɗan abun ban sha’awa da yake fita kaman filawa a jikin bishiya a Hausance muna kiranta da fure, a Hausance babu inda ake iya kiranta da filawa yadda ake faɗanta a Turanci filawa a Hausance amma muna kiranta da ita filawa, amma muna iya ce mata fure, furannni ana ce mata furanni a nan dai wata koriyar itatuwa ce ta fitar da furanni kamar irin yanda an ce muku rama sukan bishiyar rama ita ma tana furanni. Haka ma alayyahu yana furanni kowa dai da yadda yake nasa furannin ita dai shukan.

Filanten yanda ake kiransa a turance shi ma haka muke kiransa a Hausance da filanten. Ita dai filanten wani nau’in abinci ne da take da kamanceceniya da kamar ayaba, amma banbancinta da ayaba ita ayaba ana cin ta ɗanye, ita kuma filanten ba a iya cin ta ɗanye; kuma ayaba tafi filanten zaƙi. Ayaba ba a dafa ta a ci ta, ita kuma filanten ana iya dafa ta a ci ta yadda ake cin doya, wasu dai suna fere ta su yayyankata su bushar da ita, su kai a niƙa musu su yi tuwanta. Wasu kuma suna soya ta ne su ci ta da miyan ƙwai, wasu kuma suna soya ta ne su yayayyanka ta a mai har se ta bushe wanda ake kiranta a Turance cifs, kuma muma a Hausance ba ta da wata suna daya wuce wannan cifs ɗin, da cifs muke kiranta. Ita dai filanten tana da launin koriya wanda a haka idan aka ɗauko ta za ka ce ba ta nuna ba, in ka fere ta za ka yi idan aka tashi yankanta wasu suna yanka ta a kwankwance amma cikin ta bayan ta koriya cikin ta za a gan shi fari ne, ita dai ayaba kenan ita kuma ayaban kuma cikin ta ita ma za a gan ta fari. Amma hoton ta koriya ita kuma filanten ita ma tana da wannan yanayin, amma kuma ayaba tafi saurin yin yaluwa fiye da wannan filanten, ita filanten a koriyanta an a iya amfani da ita, ita kuma ayaba idan tana koriya ma ba za ta ciyu ba. Ita kuma filanten ɗan nan, a nan an nuna an jerata ne wajen layi uku zuwa layi huɗu, me siyarwa yana bayanta yana jirna masu siya a nan yawanci amfi amfani da ita a karin kumallo.

Kududdufi ko ince kandami, a Hausance muna kiran wannan wurin da Kududdufi ko ince kandami shi kududdufi ko kandami wani guri ne wanda yake tara ruwa guri ne wanda ruwa yake ajiyayye a gurin ko ince ruwa yake taruwa a gurin ko ruwa yake wucewa a gurin shi ne kududdufi inda ake ɗiban ruwa, wasu suna zuwa su ɗibi ruwa ruwan amfani yau da kullum kamar irin ruwan girki, ruwan sha, ruwan wanka du kana ɗiba a kududdufi, shi dai kududdufi ya rabu kasha da dama, akwai kududdufin da zaka ga har ana samun kifi a ciki, akwai kuma kududdufin da har yara suna zuwa suyi wanka a ciki amma irin wannan kududdufin shi ne kududdufi mai tafiya, akwai kuma kududdufin da yana tafiya amma daga wani ɗan ɓangare ya ɗan yi rami wanda yara suke iya fadawa suyi wasan su a ciki su fita, kududdufi dai ana amfani da shi ta wajen hanyoyi da dama kamar wasu ma suna iya kiwon kifi a cikin kududdufin, wani ma kududdufin da kifinsu ake samunsa kamar kifin da bama mutum yake kiwata su, kududdufin daga Allah ne wannan kifin, ita kududdufi tana haɗa da abubuwa da dama wasu ana iya samun ma kifi maciji duk dai wasu hallitu ruwa ana iya samunsu a wannan kududdufin amma irin wannan kududdufin irin babban kududdufi ake samun irin waɗannan amma irin kananun kududdufi dai irin wannan sai dai ruwan ya dan taru yara su je suyi iyo a ciki su fito shi ne irin wannan kananun kududdufin.

Ana magana ne akan rarrabawa bayan an yi girbi, kamar dai nan an nuno manomi ne bayan ya je ya yi girbin tumatur, to tumatir ɗin ya zo yana zazzaɓewa ne yana zaɓe wanda suka fi nuna da kuma wanda kuma ba su nuna ba, wato kam masu ɗanye-ɗanye wanda suke da launin kore ko yellow-yellow haka shi ne yake ware su yake ware jajayen kuma yake ware wanda suka fara irin fashewa kamar irin wanda idan aka bar su suka kwana biyu za su yi ruwa ko su lalace. To, nan dai manomi ne aka nuna a cikin Kwando-kwando mai launin kamar ja-ja-ja shi ne aka zuba wannan tumaturin a cikin to ya fara ware wa ne, kowanne daban-daban yake ware su zai kasafta su kamar dai irin tumaturin da ya fara fashewa, yana saurin lalacewa wanda kuma yake da launin kore- kore ana samun irin wannnan tumaturin babu ruwa a jikinta sosai, wanda ko da an yanka za a ga cikinsa koriya ko kuma dai ɗan yellow-yellow haka ita kuma wadda ta nuna ana yanka ta za a ganta jajir har da ruwa a jikinta ma; ita kuma wadda kuma ɗan tsutsa ya ci ta wani kuma ana yankawa har za a ga tsutsa a jikinta, wadda kuma take da kyan gani wato kam wanda tsutsa bai taɓa ta ba, ta riga da ta nuna ta yi kyau ba ta yi ruwa-ruwa ba, to irin wannan ana iya a je wannan tumaturi na tsawon lokaci har zai iya fin sati ko sati biyu a ijiye, za a iya tafiya da ita mai ɗan tsayi amma wadda ta fara fashewa ba a tafiya da ita mai ɗan tsayi ko kuma wadda ta fara ruɓewa. Haka ma wadda ba ta nuna ba sosai za a iya tafiya da ita mai tsayi kuma wadda take da ɗan jajajan nan har wasu ma suna iya sa tumaturi a cikin firiji saboda suna amfani da ita a yau da kullum.

Murza donot. Murza donot, a Hausance, wannan, wannan launin abincin yanda ake kiran sa a Turance ‘Doughnut’ mu ma, a Hausance, muna kiran ta da ‘donot’. Amma wasu suna kiran ta da cicin mai kamar fanke. Ana ce mata, ‘cincin mai kamar fanke’. Yaya ma ake yin ta? Wannan fulawa ce da ake kwaɓa ta, ana kwaɓa fulawar ne da suga, da yis. Ana zuba yis ɗin a cikin ruwan ɗumi, sai a zo a zuba, da suga da bota, sai a kwaɓa ta. Idan aka kwaɓa ta sai a je a aje ta guri mai ɗumi, ko kuma in ce a ɗora ta a kan rana, a rufe ta. Bayan an rufe ta, sai a zo a ɗan murza ta. Idan aka murza, bayan ta fara tashi, sai a ɗan murza ta, kamar yadda aka nuno a nan wata mata mai sanye da riga yaluwa, ta, da zani a, riga yaluwa da ɗaurin kamar atamfa-atamfa da ɗankwali a kanta, tana murza wannan fulawar. To, da me ake murza ta? Ana murza ta ne a kan benci, ko kuma irin kamar katako haka, da sandarsa. Ita wannan sandar, ana siyar ta ne da abun da ake murza ta wanda yake da kamar launin muciya. Haka ake murza ta, za a murza ta dai, a yayyanka ta a fitar da launin da ake so. Sai a je a ƙara aje shi ya kumburo, kafin a zo a yi wannan cincin ɗin da ake kiran sa mai kamar fanke, wadda a Turance suke ce mata da ‘daughnut’ a Hausance ma, muna ce mata ‘donot’, amma mafi akasari, wasu sun fi kiran ta, da ‘donot’ ɗin sabida a Hausance ba ta da wani sunan da ya wuce wannan donot. Kawai dai wasu ne suke sakaye ta a matsayin cincin mai yanayin fanke ke nan.

Tsiri, tsiri ana samunta ne daga iri, iri shi ne kamar launin yana wasu abu ko ‘ya’yan wani shukan da za a zo a dasa shi lokacin da ze zo bayan an dasa shi ze ruɓe, ya fara fitar da wannan tsirin. Wannan dai bayan ya fara fito wa ya fara yin wannan ganyen ƙanana shi ne ake kiran sa da tsiri, shi ne a Hausance ake kiransa da tsiri. Kaman irin-irin wake, gyero, masara to duk suma idan an dasa shi za su fashe ne daga ƙasa idan suka fara fito da wannan ƙananun ganyen wannan ƙananun ganyen su ake kiransa da tsiri. Kaman irin dai ganyen wake za a ga idan ya ɗan fashe yana lanƙayowa da wani ɗan ganyensa, wannan lanƙwasowan da ya yi da ya ta so shi ne ake ce masa tsiri. Iri shi ne kaman ‘ya’yan wani abun da za a shuka, kaman wake, masara, dawa, waken suya duk ana kiransu da tsiri, ana kiransu da ƙiri to daga iri ne ake samun tsiri daga tsiri ne ake samun ya zo ya zama abun da ake buƙata watakan bishiya ko kuma wani reshen wani abu, amma tsiri shi ne farko daga iri se tsiri shi ne abun. ƙiri se tsiri wato shi ne abun.

Shirya abincin semovita. Ita dai semovita yadda ake kiranta a turanci haka hausance muke kiran ta, ba tada wani sunan da hausawa ke kiran ta dashi. Yaya ake tuwon semovita? idan za ayi tuwon semovita, kowa dai da yanda yake tsara yanda yake tuwon semovita, akwai wanda idan ya ɗora ruwa acikin tukunya ya haɗa itatuwa sai ya bar ruwan, idan ruwan ya tafasa sai ya ɗauko wannan garin semovita ya zuba a cikin wani ɗan mazubi, sai ya zuba mai ruwa sai ya ɗan sa muciya ya juya ya juya sai ya ɗan yi ruwa-ruwa, sai yazo a cikin wannan tukunyar da ruwa yake tafasa ya ruga ta, shi ake kiran sa da ruɗe talge kenan, idan ya ruga ta bayan ya ruga ta taita dahuwa za a ga ta ɗan yi kauri, idan tayi kauri sai a ɗauko wannan semovita, sai azo a zuba ta a ta tuƙa ta a ta tuƙata ata tuƙata, ita tana da danƙo ba kamar masara ba, idan akaita tuƙata ta tuƙu sai a cire wannan muciyar, sai a rufe ta ta sulala, idan ta sulala za a ji har wani ƙamshi take, sai a kwashe ta, amman akwai wanda idan za suyi tuwon semovita, suke ɗaura ruwan zafi, suna ɗaura ruwan zafi sai su ɗauko wannan semovita sai su hau ruga ta suyi ta rugata, anata rugata ana zuba mata wannan garin semovita, har sai an tabbatar da yayi kauri, ya yi dai-dai kamar tuwo, shi ne yanda suke amman mafi akasari wanda suke irin wannan tuwon, wanda kawai daga ruwan zafi sai dai a rugata ta zama tuwo, sun fi yi ne kamar irin in cimar abun mutum biyu ne kamar mutane biyu ne basu da yawa da zasu ci wannan tuwon, idan sukayi haka, to zai iya yiwuwa, amman idan abincin mutane da yawa ne aka ce zai yi haka, to wannan tuwon tana iya yin gudaji, shi ne yadda ake yin wannan tuwon semovita. Anan dai an nuna wata mat ace tana zaune akan kujera ta ɗaura wanna tukunyar akan wuta tana tuka wannan tuwan semovita.

Zuba abinci na gida ga kungiyar abokanai na gari, wannan a nan an nuna wata mata ce da abokanan ta maza ko ince ‘yan uwanta maza ko kuma abokanan mijin ta maza ne suke zaune a kan kujeru da wani teɓuri a gaban su an kawo musu abinci kala-kala a gabansu yanzu dai ta rike buta kamar butar karfe a hannun ta da wani kofi a gaban wani mai jan riga tana zuba mai ina ji kunu ne ko kuma wani launin abin sha, matan tana sanye da riga mai launin makuba makuba da dan kwali ja da zani ja, shi dai irin wannan al’ada ana yawan yin sa ne a kauye kamar mutum ya gayyaci abokansa mata ko maza zuwa cin abinci zuwa gidansa a haɗa masa abinci kala-kala da launin abin sha kala-kala wanda za a tarbi wannan bakin da su, bayan sun zo sun ci, an sha an yi hira sai kowa ya kama gabansa, wannan al’ada ne wanda a kauye mutane da dama suna irin wannan abun ba sabon abu bane a wurin mutanan zaunan kauye, da irin wannan kamar karamci ne da sada zumunci a hausance ana nufin haɗuwa don sada zumunci kenan, a na dai an nuna mutanan suna da yawa ba mutum ɗaya ne ba mutum biyu ba kusan mutane uku ne zuwa hudu suna zagaye da wannan teburin abincin da ke gabansu ita kuma tana zuzzuba masu abincin.

Dodon koɗi a wurin rayuwar sa, dodon koɗi wani nau’in hallita ne wanda yake rayuwa a guri da dama, yana iya rayuwa ne a cikin ruwa guri mai danshi har a karkashin shukoki yana iya rayuwa, a nan dai an nuna kogi ne ko ince kefen kogi inda aka nuna dodon koɗin yana yawo a wurin, ita dai dodon koɗi wata nau’in hallita ce wanda take da jikinta kamar gida tana fito da wannan kan nata ne daga cikin wannan gidan zata fito gaba ɗaya sai ta dinka tafita da wannan gidan a bayan ta, tana da hanci wanda hancin yake da dan tsini guda biyu a gabanta tana tafiya ne amma a hankali bata da sauri kuma tana jan jikin ta ne da wannan gidan a bayanta, dodon koɗi a kudancinmu na Nijeriya wasu suna cinta ne wasu suna miya da ita bayan an kamo ta za a zo a wanke ta a zaro raguwar wannan gangan jiki da ke jikinta idan aka zaro raguwar zai a zo a wanke a kankare shi a zo ayi girki wasu suna miya da dama wanda ya hada da miyan agushi miyan ogono miya dai da dama ‘yan kudancin mu suna yi da dodan koɗi, amma mu a arewacin mu na hausawa wannan ba al’adar mu bane saboda bama cin dodan koɗi saboda mu muna ganin wannan dodan koɗin ba abu bane da zamu iya ci kuma a nan ma arewanci mu na hausawa ana samun sa amma an fi samun sa a gurin mutanan kudu wanda ya haɗa da yarbawa iyamurai a gurin su ake samun dodan koɗi.

Do:don-koɗinai, wannan doodon-koɗina ne dayawa da aka gansu a gefen ruwa, a wannan hooton yana nuna doodon-koɗin suna farko-farkon ruwa ko ince suna gefen kogi haka. Kamar yanda nai bayani a baya doodon- koɗi wani nau’in halitta ne wanda yake tafiya da bayansa a gida bayansa yana da ƙarfi watokon gidansa kenan, yana fito da jikinsa idan zai yi tafiya da zaran an taɓaashi yana maida wannan jikin naasa cikin wannan gidan naasa. Amma a arewacinmu na hausawa baa maa ʧin doodon-koɗi sabiida baa kowa ma bane zai iya amfaani da wannan doodon-koɗin kamar yanda a kudancinmu garin yarbaawa ko inyaamurai suke girki da shi suke abubuwa da dama da wannan doodon-koɗinan, a arewacin mu maa baa a cika samunsu amma a kudanci har gonar doodon-koɗina suna da shi suna kiwonsu kala-kala, ana samun duk wanda ake so daga manya har ƙanana a kudanci, kuma idan ana nemansa maa a arewacinmu sai dai aje kaasuwa kaasuwan maa sai dai inda inyaamurai suke a wurinsu ake samunsa. shi dai doodon koɗi ana abubuwa da dama kamar girki, ana miyan agushi, miyan ayoyo miya dai da dama ana yi da doodon-koɗi. Kuma kaman yadda nayi maku bayani a baya ba a cika samunsa ko’ina ba in maa za a same su ana samunsu ne wuri mai danshi raɓa kamar irin ƙarƙashin bishiya ko kuma bakin kwata ko kuma dai bakin ruwa in dai wuri da leema ana samun doodon-koɗi a wannan wurin.